Bondirii la be laa poɔ. Kaa laa e pelaa. Mui bebe. Ka taaleɛ bebe. Ka gyɛl-dograa bebe. Ka vaare bebe.

Noba la be a sɛlla felaawɛɛse. a felaawɛɛse mine zu eɛ doɔ. Ka a mine zu e zeere ba yaga zie zaa sue kpare nuwogiri.

Lɔɛ kãã koɔroo zie la. Lɔɛ ayi mine biŋee a be. Kaŋa eɛ pelaa ka kaŋa meŋ yi nyɛ tevaare. pɔgeba mine bayi ane bibiiri mine bata arɛɛ be. dɔɔ kaŋa zɔŋɛɛ moto.

Noba bata la bebe, ba sue kaaya zeere, a vͻgele zupili zeere, a eŋ nimikyaasͻgelͻ. Ba tooree nuwoore, ba nyͻgԑԑ kuruu taa.

Dɔbɔ mine la bebe, ba mine arɛɛ la, ka ba mine zeŋ, ka ba mine meŋ huunee. Yiri kaŋ arɛɛ be koo kyanse e zeere. Kaa yiri yi nyɛ tɔ vaare.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

Noba yag la bebe. Ba sue kparepeɛle, kyɛ kaa nu toɔn doɔr doɔr. Ba seɛ kur-sɔglɔ, yipelaa kpoŋ kaŋ bebe.

Bibiiri mine la be baa poͻ ͻnnͻ kõͻ. Ba mine vuunee la ka bamine meŋ dͻͻ. kaŋa taa orͻba peԑlaa. A zie wa voo lԑ, teԑ zaa kpԑlem kyebe.

Noba la be. Dɔɔ kaŋ dɔɔɛ gyongyolingyo, bibiiri mine zeŋɛɛ la a kyɛ kaara lɛ a dɔɔ naŋ erɛ. Bie kaŋ arɛɛ a dɔɔ puoriŋ naŋ ba su kparoŋ. Teere be l'a ba puoriŋ.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

Pͻge kaŋa la bebe, yipelaa kpoŋi arԑԑ o puoriŋ. Fooni parԑԑ be ka filaawԑse a biŋ be.